mbaldooko Djiby mbeede jam mba jam soom nu njegu nam nu mbi u koy wa iyo ñeti caabi fee a na in boog ñeti caabi jega na in o njiriñ trop parce que ko jegoogu soxla o roka kam pin ke o yakaaro kiin retma pour te ndaxan ngo ten o reta nga ndaxu kee to ndiiki ya i commencer u ñeti caabi bo ndiik o leŋ anda na tee o kendof a jela ngaan in weee njeng na ñeti caabi o jega nge soxla o gar leyee mi de kam bug nu ndaw naam namang wala kam bug u nu ɓanaan nangam yaam kay ka i ɓan taa wa a fiya ngaan i mbatin cooxong a refa nga ye ko rawan ka i mbat na coxong o leye pod nene a qoola kene bugum i leyine kene o teg ka ten i cookoŋ a fadaŋa o rabdin a refaŋa yee koo luɓaa tamit i leyŋee i ɓanaŋ semaine semaine faa fadaŋa o gar rabdin teg ki ro taga dara ɗiman tamit solidarite fee tamit i ɓaa matin ten tig cokoŋ ŋo yo waxdeg a djega o ƴirin ño ɓaak sax ɗaa ñeti caabi ke roku o leŋ anda na te in a cahier mayu nene sax ka i mbaña tan taan ñeti caabi to o leŋ anda na te in tig o leŋo leŋ koy wax deg ke i nado geena yaaga bo ndiik de ka wax deg jega te jega te de moom